Aluhe omunafaalama ngu ta tekula oondjuhwa oha kala a tegelela iiyemo yi li nawa. Ngele omunafaalama ta tekula oondjuhwa okwa tegelela iiyemo yi li nawa, ongele nduno oondjuhwa dhoye tadhi koko nawa notadhi vala nawa notadhi indjipala otadhi vulu oku ku valela omayi ogendji. Omunafaalama oha gongele omayi mokatoololi nokuga landitha po, opo i ilikolele oshimaliwa.

Ongolo oyo yimwe yili yomiinamwenyo mbyono yagamenwa moshilongo shetu nohayi gandja nenge ohayi indjipaleke eliko lyoshilongo shetu , omolwa omatelelepo ngono haga ningwa kaazayizayi nenge kuyamwe yomoshilongo shetu.

Mbuku iteteka denge manga eyelu inali ya, kehe onuniimuna okuna oku kala ilongekidhila iilongitho mbyoka yoku teta omwiithi. Ngoka to vulu oku kukutika, opo gu longithwe pethimbo lyoshikukuta opo imuna yipaluke